Aantu opo yavule okumona iisimpo yoku ya kwathela moonkalamwenyo dhawo dha kehe esiku ohaa vulu oku kwata oohi, dhoka haa vulu okulanditha yoya monemo iisimpo mbika, nenge okulya naakwanegumbo yawo.

Mongashingeyi sho onkalo yombepo tayi ende tayi shendje, aantu oyendji inayi inekela kutya omvula ota yi kala tayi loko lela. Onkee oyena oondama moka haya kaleke omeya gawo.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo, aantu ohaa tsu iilya yawo oohshini. Ohaa vulu oku tsa iilya yoku teleka iimbombo, nenge yoku hanga omalovu. Iilya mbino oha yi tsu unene kaakukukadh nenge kaakadhona.

Uunshitwe osho oshinima shoka sha simanekwa kaantu nuuna ya tala ethano lyuunshitwe ohaya kala ya panda nayi noonkondo. No yi itaala kutya ogo omukalo gumwe goku panga ngaashi uuna wu uvite wa ningwa nayi eto tala oondundu nomeya ohashi ku kwathele ngaa wukale wuli hwepo.

Mongashingeyi sho onkalo yombepo tayi ende tayi shendje. Ihaku kala taku lokwa lela, onkee aantu oyendji oya totapo uundama mboka ya fula, moka haya vulu oku kaleka omeya gawo.

Opu na aantu mboka haya kwata oohi, opo ya vule okumona mo iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo. Oohi ndhino ohaye dhi kwata taya longitha oonete ndhoka haya yuula momeya dho etadhi zi mo dhi na oohi.

Aanafalama mongashingeyi iha ya pumbwawe okutekela iimeno yawo taa longitha omayemele, ohaa vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka haatsu oombululu mpoka hapu vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno yawo.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ohaya vulu okutameka okufaalama moka haya kunu iimeno e taya kala taye yi tekele sigo ya koko. Shampa ya koko yo e taya vulu okuteya yo ya vule oku ke yi landitha.

Opu na aanafalama mboka haya kunu iimeno yawo. Pethimbo lyokuteya ohaya teya iimeno mbika e taya ka yungula yo e taya ka landitha ya vule okumona mo iiyemo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku.

Opu na omashina ogendji ngoka ga ndulukwa po, opo ga vule okukwathela aanaafalama. Opu na eshina ngaashi embakumbaku ndyoka hali tete omwiidhi e tagu ka kukutikwa, opo gu pewe oongombe uuna omvula itayi loko we.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu okufaalamwa opo omuntu amone mo iisimpo. Ohayi vulu okupewa iikulya nomeya opo yikoke, yo yigandje omayi, go gavule okulandithwa.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi. Oohi dhino ohaye dhipe okulya sigo etadhi koko. Yo eta vulu okudhi landitha yamonemo iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo nenge oku dhilya naakwanegumbo yawo.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya pumbwa we okulonga nuudhigu uuna yahala okutekela iimeno yawo, ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka hayatsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Aantu oyemdji oyeyq po nomikalo dhawo okutungila omagumbo gawo koondundu ya ningila uushitwe ngele tawu holoka tutye nege omvula nenge ombepo omagumbo gawo kaaga yonagulwe po. Oyeya po nee nomukalonngono gokutungila moondundu oshoka okwa kola mawa.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende ta wuyi komeho. Opwa totwa uushina wa yooloka mboka hawu vulu oku longithwa momapya ngaashi okashina hoka haka pulula nenge okashina hoka haka tete omwiidhi.

Aanafalama ya yooloka ohaya vulu okufaalama ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka ye hole okuna mboka haya faalama oohi dhoka haya pe iikulya sigo eta dhi koko yo taa vulu okudhi landitha ya mone mo iimaliwa.

Aanafalama mongashingeyi ihaya pumbwa we okulonga nuudhigu uuna ya hala okutekela iimeno

Aantu oyendji pethimbolyomvula nenge lyomuloka, ohaya kunu iimeno yawo, opo ya vule oku teya, yo ya monemo iikulya yawo mbyoka tayi vulu oku tunga omalutu gawo nenge oku teya etaya ka landitha, ya monemo iisimpo.

Aanafalama mongashingeyi ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya opo ya vule oketekela iimeno yawo. Ihaya pumbwa okukala moofalama dhawo nenge mepya kehe esiku opo ya vule okutekela iimeno yawo, ihe ominino dhika otadhi vulu oku shi ninga.

Mongashingeyi opu na omashina ga yooloka ngoka ga ndulukwa po nelalakano lyoku kwathela aanafaalama , ngaashi embakumbaku ndyoka ha li pulula momapya. Omambakumbaku ohaga vulu oku kala momalwaala ga yooloka , opu na ngoka haga kala omatiligane.

Aantu oyendji nelalakano lyoku mona iimaliwa ohaye ya po noofalama dhoka haya kunu iimeno yawo etayeyi tekele sigo tayi koko yo tayo vulu okutula ko iiyimati mbyoka hayi ka landithwa.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opuna uushina wa yooloka mboka hawu vulu oku kwathela aanafaalama. Opuna mboka hawu vulu oku tekela iimeno, po opuna mboka hawu vulu oku kunwa iimeno.

Mongaashingeyi opwe ya iinima ya yooloka, mbyoka ha yi vulu oku kwathela aanafaalama, opo ya kune iikunomwa yi li nawa . Opu na omambakumbaku, ngoka ha ga vulu oku pulula momapya gaanafaalama, go oha ga kala ge na omalwaala ga yooloka.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba uuna taya li, taya kundathana nayakwawo nenge ye na shoka taya longo ohayi vulu okukala ya hongwa miipilangi nenge hayi vulu okukala ya ningwa miilapi.

Aanafaalama ya yooloka oha ya faalama iinima ya yooloka, shiikwatelela kwaashoka ehole. Opuna mboka ha ya faalama oondjuhwa dhoka haye dhipe okulya, nokunwa sigo ee tadhi koko, yo ee taya vulu okumona mo omayi goku landitha.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omuna iikulya ya yooloka mbyoka hayi vulu oku liwa kaantu, opo ya vule oku kala nuukolele. Omuna iimbombo mbyoka hayi ningwa okuza muusila wo mahangu.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opwa totwa uushina wa yooloka mboka hawu vulu okulongithwa kaanaafaalama ngaashi okashina hoka haka vulu okupulula momapya nenge okuteta omwiidhi.

Mongaashingeyi opu na omashina ga yooloka ngoka ga totwa po, opo ga vule oku kwathela aanafaalama moku kuna iimeno yawo. Opu na ngaashi omashina ngoka haga vulu oku tekela iimeno, nenge omashina ngoka hamu vulu oku kunwa iimeno.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opwa totwa omashina ga yooloka ngoka haga vulu oku kwathela aanafaalama. Opu na eshina ndoka hali vulu okutekela iimeno.

Mongashingeyi okwa totwa omashina gayoloka. Ngoka haga kwathele aanafalama, ngaashi embakumbaku ndyoka hali vulu oku pulula momapya. Embakumbaku ohali kala lina omalwaala gayoloka.

Aanafalama ya yooloka ohaya faalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaa shoka ye hole. Opu na mboka haya faalama oondjuhwa ndhoka haya pe iikulya sigo e tadhi koko yo e taya vulu oku dhi landitha.

Opuna aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyokuka landitha. Ohaa vulu oku longitha oonete dhoka haya yuula momeya dho etadhi zimo dhina oohi. Dhoka haya vulu oku landitha ya monemo iiyemo nenge okulya naakwanegumbo lyawo.

Aantu nelalakano lyokuninga iimaliwa ya vule okulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya niikutu nenge okufuta oosikola dhawo, ohaya vulu okuninga iinima yayooloka ngaashi okukwata oohi mefuta moka haya longitha oonete nenge omikalo dhimwe.

Aantu ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka omuntu e hole, ohaya vulu okuninga iinima ya yooloka opo ya vule okumona mo iimaliwa. Opuna mboka haya kala noohi ndhoka haa kala taye dhi pe iikulya, opo dhi vule okukoka yo ye dhi landithe po ya mone mo iisimpo.

Aantu ya yooloka ohaya vulu oku tota oongeshefa dha yooloka sha ikwatelela kwaashoka ye hole. Opuna mboka haya toto oongeshefa dhoku kala noohi dhoka haya vulu okulanditha ya mone mo iimaliwa nenge oku lya naanegumbo yawo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya pumbwa we okulonga nuudhigu uuna taya tekele iimeno yawo. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya okutekela iimeno yawo.

Aantu oyendji nelalakano lyoku ninga iimaliwa. Ohaya vulu oku tota oongeshefa dha yooloka, ngashi ndjoka yoku kuna omatama, ngoka omuntu ha tekele sigo taga tulako, ngele ga tulako oha yega kuthako komiti dhawo, yo taya vulu oku kega landitha, ya monemo iimaliwa.

Aanafalama mongashi ngeyi peha lyokutekula iimeno talongitha omandini nenge ta ya tutu nomayemele oha longitha ominino dhomeya dhoka haya tsu oombululu poka hapuvulu oku pitila omeya okuteka iimeno yawo, shino oha shiyakwathele opo kayamanepo ethimbo lyawo , ota ya oku kalonga iilonga ikwawo.

Aanafalama ya yooloka ohaya vulu okufaalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaa shoka ye hole. Opu na mbokahaya faalama oongombe ndhoka haye dhi pe okulya nokunwa sigo e tadhi koko yo e taya vulu okudhi landitha ya mone mo iimaliwa.

Mongashingeyi opu na omahala ogendje mpoka omuntu ho vulu okuya uuna wa sa uuza. Omahala ngano ohaga kala omawanawa, ge na iipundi iiwanawa niitaafula ko ohaku kala ku na nomulilo, omuntu ito si uutalala.

Mongashingeyi okuna omashina ga yooloka ngoka ga ndulukwapo oku kwathela aanafalama. Ongaashi omashina ngono gokutekela iimeno nenge lyokukuna iimeno.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi, ohaye dhipe okulya sigo e tadhi koko, yo e taya vulu okudhi landitha, ya monemo iimaliwa, nenge okudhi lya naakwanezimo yawo, peha lyokuka landa iiyelelwa yilwe.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opwa ndulukwa omashina gayooloka ngoka taga vulu okukwathela aanafalama. Opena ngoka haga pulula momapya po opena ngoka haga tete omwiidhi.

Mongashingeyi aanafaalama oye ya po nomukalo omupe opo kaa ya kale ta ya tutu omeya ya tekele iimeno yawo. Ohaya vulu oku longitha ominino dhomeya dhoka ha ya tsu uumbululu, opo pu pitile omeya goku tekela iimeno yawo.

Opuna aantu mboka haa kala taa pe iikulya oondjuhwa opo dhi vule okuya pa omayi ngoka haya vulu okulanditha yo ya mone mo iisimpo yo ya vule okulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya nenge iikutu.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa ohaya vulu okuninga iinima yayooloka ngaashi okutameka oku kuna iimeno nenge iiyimati mbyoka haya vulu okuteya nenge ngele ya imi ohaye yi kuthako ndele taya kalanditha yavule okumonamo iiyemo.

Aantu yayoloka ohaye yapo noongeshefa dhayoloka opo ya vule oku mona mo iiyemo. Opuna mboka ya mono po ongeshefa yoku landitha iikulya yapya. Moka haya kala yena mo ehala moka aantu haaya yalye yo eta futu.

Muushitwe omuna iinamwenyo ya yooloka, omuna iinamwenyo mbyoka hayi kookaya, opena iinamwenyo mbyoka hayi tuka. Uudhila oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka hayi tuka, go omayoka ogo gamwe go miinamwenyo mbyoka ha ga kookaya oshoka ka gena omagulu.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opu na omashina ga yooloka ngoka ga ndulukwapo haga vulu okukwathela aanafalama ngaashi embakumbaku ndyoka hali pulula momapya go omambakumbaku oha ga kala ge na omalwaala ga yooloka.

Aantu oyendji oya simaneka okukuna iimeno yawo nenge iilya yawo opo kaayakale yena ondjala ohaya pumbwa owala yaka lande iihelelwa yawo koositola ohaya kalanda owala uusila.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ihaya pumbwa we okwiihepeka uuna taya tekele iimeno yawo. Ohaa vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya.

Aantu ya yooloka, opo ya mone Iimaliwa ya lande oompumbwe dhawo ngaashi iikutu niikulya ohaya vulu okutota oongeshefa dha yooloka. Ope na mboka haya tekula oondjuhwa ya mone omayi nenge onyama ya landithe yo ya mone iisimpo.

Opuna aanafaalama ya yooloka opuna mboka haya kala niimuna mbyoka hayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka. Ohayi vulu okukalwa nayo opo yi vule okugandja onyama kaanafaalama naanegumbo ye nenge okulanditha.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, okwa totwa omashina ga yooloka ngaashi embakumbaku ndyoka hali longo momapya. Ohali vulu okupulula nenge okutekela momapya, go ohaga kala ge na omalwaala ga yooloka.

Mongashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa oku mona ondjila ndjoka ta vulu oku mona iimaliwa ye yemwene. Opo a vule oku landa oompumbwe dhe. Aantu yamwe ohaa ningi aanafalama mboka haa kunu iimeno yayoloka. Yo ngele yiimi taya vulu okuyi landitha.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi. Dhoka haye dhipe iikulya nomeya sigo etadhi koko. Dho etadhi vulu oku kala tadhi ka landithwa, yoya monemo iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo.

Opuna aanafaalama mboka haya vulu okukuna iinima opo ya vule okumona mo iisimpo. Uuna ya teya iinima yawo mbika nenge iiyimati yawo mbika ohaye yi landitha po nenge okuyi lya naakwanegumbo yawo.

Aantu ya yooloka ohaya vulu okutota oongeshefa dha yooloka ngaashi yokukala noondjuhwa. Oondjuhwa dhoka haye dhi pe okulya nikunwa sigo tadhi koko dho tadhi vulu okuyapa omayi, ngoka haya vulu okulanditha yo ya monemo iisimpo.

Mongashingeyi aanafalama ihaya pumbwa we okututa nomayele nenge nomandini ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka haya tsu oombululu dhoka haya vulu okupitila omeya okutekela iimeno yawo.

Aantu oyendji mongashingeyi oha kongo omikalo dha yoloka opo ya vule oku mona iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo. Ngaashi oku faalama oohi dhoka haye dhipe okulya etadhi koko eta vulu oku kedhi landitha.

Aanafalama ya yooloka ohaya faalama iinima ya yooloka, shiikwatelela kwaashoka yehohe. Opuna mboka haya faalama oondjuhwa, ndhoka haye dhi pe okulya nokunwa, sigo etadhi koko etaya vulu okudhi landitha po.

Opuna omikalo dhayooloka dhoka aantu haya vulu okulongitha okukwata oohi. Ohaya vulu okulongitha oonete dhoka haya yuula momeya dho tadhi zimo dhina oohi dhoka haya vulu okulanditha.

Aanafalama yayooloka ohaya faalama iinima yayooloka shi ikwatelela kwaashoka ehole opena mboka haya faalama iingulu mbyoka haape iikulya niikunwa opo yivule okukoka yo ee taye keyilandithapo.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opuna omashina ngoka ga ndulukwa po okukwathela aanafalama ngaashi ngono gokutekela iimeno.

Aanafaalama ya yooloka oha ya vulu oku faalama iinima ya yooloka, shiikwatelela kwaashoka ehole, opuna mboka ha ya faalama oondjuhwa, dhoka ha ye dhipe iikulya, sigo ee tadhi koko, yo ee ta ya vulu okudhi landitha, nenge oku dhi lya naakwanegumbo yawo.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opuna uushina wa yooloka mboka wa totwapo, hawu vulu oku kwathela aanafalama ngashi okashina hoka haka vulu oku pulula mepya nenge okashina hoka haka tete omwidhi mepya.

Mongashingeyi okwa ndulukwa omashina ga yooloka ngonohaga kwathele aanafalama. Ope na omashina ngoka haga tete omwiidhi etagu ka kukutikwa gu vule oku gandjwa koongombe uuna omvula ya hulu.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opwa totwa omashina ga yooloka, ngoka haga vulu oku kwathela aanafalama. Opuna omashina ngoka haga tekele iimeno, ko okuna omashina moka tamu vulu oku kunwa iimeno.

Momuthigululwakalo go shiwambo omuna iikulya oyindji mbyoka hayi liwa kaantu opo yavule okukala nuukolele ngaashi oshikwiila, shino oha shi ningwa nosuuka, nomeya nuusila womahangu.

Mongashingeyi aantu oyendji oyena uundama mono haya kala ya tula omeya, opo nande omvula oya kala inayi loka nawa oyena omeya gawo. Uundama mbuno ohawu kala wa fulwa muule.

Mongashingeyi aanafalama oyeshi iningila oshipu okutekela iimeno iimeno yawo, oshoka ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende ta wuyi komeho. Opwa ndulukwa omashina ga yooloka ngoka haga kwathele aanafaalama ngaashi embakumbaku ndyoka hali vulu oku pulula mepya opo aanafaalama yeye ya kune mo nawa.

Megumbo kehe omuna ondunda yokulala moka hamu a dhika ombete ndjono hayi vulu okulalwa uuma omuntu a vulwa nenege a hala okulala. Ohamu kala wo muna oonete ndhono hadhi kala dha kunduluka ombete, opo omuntu ka halike koomwe.

Aanafaalama ya yooloka ohaya faalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka yehole. Opuna mboka haya faalama oondjuhwa ndhoka ha yedhi pe okulya nokunwa, sigo e tadhi koko, yo e taya vulu oku kedhi landitha ya mone mo iiyemo.

Ekaleke po lyuushitwe olya simana, oshoka ohali gandja elongo nolya simana unene kaatalelipo mbono haye eta ehumokomeho natango lyeliko lyoshilongo uuna taya tala uushitwe. Oshinima shimwe hashi eta ehumokomeho.

Uudhila ohawu ningi iihandhila ongo ehala lyawo lyolu kalwa lwawo. Mono hawu ondama uuna kuna omvula kuna omutenya nuuna tawu ka lala. Omo hawu lala miihandhila yawo mbyo hawu tungu.

Okuna aantu mboka haya kwata oohi, opo yavule okumonamo iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo. Aantu mbano ohaya kwata oohi dhika taya longitha oonete nenge omikalo dhimwe. Oohi dhino ohaya vulu okudhi lya naakwanegumbo yawo.

Uuna omvula ya loko aantu oyendji ohaya gongele omeya opo kaaya tekele we iimeno yawo ta ya longitha omeya ta ga zi kuupomba oshoka oha ga futilwa. Ohaya tekele taya longitha owala omeya gomvula.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opwa totwa omashina ga yooloka ngoka haga vulu okukwathela aanafaalama. Opu na embakumbaku ndoka hali vulu okupulula momapya. Go omambakumbaku ohaga kala ge na omalwaalwa ga yooloka.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opu na omashina ga yooloka ngoka ga ndulukwa po haga vulu okulongithwa kaanafalama. Opu na ngoka haga tekele iimeno po opu na moka hamu vulu okukunwa iimeno.

Aantu oyendji mongashingeyi nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ohaya vulu okukwata oohi ndhoka haye dhi kwata e taye ke dhi landitha ya mone mo iimaliwa yawo.

Uunafalama owo omukalo gumwe gokwikongela oshimaliwa ano momukalo gwokulanditha iiniwe yetu yomatama ohawu kandula po ompumbwe yoshimaliwa uuna to ningi omatama goye toka landitha pomatala otashi ku etele oshimaliwa .

Mongashingeyi opu na omashina ga yooloka ngoka ga ndulukwapo haga vulu oku kwathela aanafaalama mokufaalama iimuna yawo nenge iiyimati yawo. Opuna embakumbaku ndyoka ha li vulu oku pulula nenge oku helela momapya gawo.

Opuna uushina yayooloka mboka wa totwapo tawu vulu oku kwathela aanafalama. Ngaashi okashina hoka haka tete omwiidhi ngoka hagu ka kukutikwa etagu pewa oongombe una omvula yahulu.

Aantu oyendji nelalakano lyokumona iimaliwa opo yavule okulanda opumbwe dhawo ngashi iikulya nenge iikutu nenge okufala uunona wawo koskola oha vulu okuningapo aanafalama takunu iimeno ko otakuzi iiyimat mbyoka tayi vulu okulandithwa yavule oku monamo iisimpo.

Mongashingeyi aantu ayehe oya pumbwa iimaliwa onkee, aantu ohay yeyapo nomikalo dha yooloka moka taya vulu oku mona iimaliwa. Opuna aantu mboka haya faalama oohi, dhoka ha yedhi pe iikulya, dho tadhi koko, yo ya vule okudhi landitha ya monemo iimaliwa yawo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya pumbwa we okutekela iimeno yawo okulongitha omayemele, ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu, mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Aantu oyendji ne lalakano djoku ninga iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ohaya vulu oku tota oofaalama moka haya kunu iimeno, yo ngele ya tulako ohaya vulu oku ka landitha iiyimati mbika ya monemo iiyemo.

Okuna aanafaalama yayooloka mboka haya faalama iinima yayooloka shi ikwatelela kwaashoka ehole. Okuna mboka haya faalama oondjuhwa dhoka hayedhipe iikulya sigo etadhi koko sigo tadhivulu okuyapa omayi ngoka taya kalanditha.

Mongashingeyi aanafalama ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu uumbululu pupitile omeya gokutekela iimeno. Ihaya pumbwa we oku tekela omeya taya longitha omayemele oshoka ohaga kala omadhigu.

Aantu ya yooloka ohaya vulu okuninga iinima ya yooloka, opo ya vule okumona mo iimaliwa, opuna mboka haya kala noohi ndhoka ha yedhi pe iikulya dho dhikoke, yo taya vulu okudhi landitha ya mone mo iisimpo.

Aanafalama oye shiningila oshipu mopayife ihapumbwawe okuteka omeya nomayemele nenge nomandini ohavulu oku longitha ominino dhomeya dhoka hakala dhatsa oombululu poka hapuvulu oku pitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Opuna omahala gayoloka ngoka gomayinyanyudho. Omahala ngaka ohaga kala gena iikulya iiwanawa niipundi iwanawa, mbyoka hay kala yina omalwaala gayoloka. Ohapu kala iipundi yimwe mbyoka iimbulawu yo yimwe iiludhe.

Poomwedhi dha Desemba, nenge komuhulilo gwomvula, ohaku kala kuna omvula onene, ndyoka hayi vulu okuudha omatale, yo ohayi ningi iimeno yikale yaziza, oshoka ohayi kala yatekelwa kehe ethimbo, yo omvula ndjino ohayi kala tayi loko unene.

Aanafaalama ya yooloka ohaya munu iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka ehole. Opuna mboka haya munu oongombe ndhoka hayedhi pe okulya nokunwa sigo etadhi koko, yo etaya vulu oku monamo omahini.

Aantu oyendji ohaya ningi iinima ya yooloka opo yavule okumona iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo. Ohaya vulu okukwata oohi ndhoka haya landitha yavule okumonamo iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, iikutu nenge oothewa.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya pumbwa we oku tuta omayemele opo ya ka tekele iimeno yawo. Ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka ha ya tsu oombululu mpoka ha pu piti omeya goku tekela iimeno yawo.

Aantu ya yooloka oha ya vulu oku ningi iinima yayooloka opo ya vule oku mona mo iimaliwa Opuna mboka haya tekula oondjuhwa nenge haya kala noondjuhwa dhoka haye dhipe iikulya dho e tadhi yape omayi ngoka haga vulu oku gongela etaaka landitha yo ya mone mo iimaliwa.

Aantu oyendji nelalakono lyoku ninga iimaliwa ohaa vulu okutota oongeshefa dha yooloka, ngaashi aantu yamwe ohaya ningi aanangeshefa okulanditha iikulya nenge iiyimati mbyoka haa kunu yoyene yo taya monomo iimaliwa.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho, okwatotwa omashina gayooloka ngoka haga vulu okukwathela aanafaalama. Opuna omashina ngoka haga tete omwiidhi nagamwe ohaga pulula momapya.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yiikwamawawa. Iinamwenyo mbika ohayi vulu oku gandja omayi ngoka haga vulu oku landithwa opo opo omuntu a vule oku imonenamo iimaliwa, nenge oku landitha onyama yondjuhwa yoyene.

Opuna aantu mboka haya kwata oohi, opo ya mone iiyemo. Aantu mbaka ohaya longitha oonete dhoka haya yawula momeya, dho tadhi zimo dhina oohi dhoka aantu taya ka landitha.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, iikunwa nenge oothewa, ohaya kwata oohi dhoka haya kalanditha yo yamonemo iimaliwa yawo.

Aantu oyendji mongashingeyi nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oopumbwe dhawo dha kehe esiku, oha ya vulu okulanditha iinima ya yooloka. Opena mboka haya ningi aanafalama opo ya vule okukuna iimeno yawo, yo etaya mono mo iiyimati mbyoka haya ka landitha.

Muushitwe omuna iinamwenyo yayooloka, opuna iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti po opuna iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbi hayi kala mokuti ohayi vulu okudhipaga nenge okuninga aantu nayi shoo sho ihayi tekulwa momagumbo shaashi oya nika oshiponga.

Aawambo oyendji oya simaneke okutekula iinamwenyo ngaashi iinima yoo oohi, ano momukalo gumwe gokukala okuyambidhidha natango ponkalo yiiyelelwa natango. Ohaya kambadhala okutekula iinamwenyo yawo.

Aantu ya yooloka ohaya vulu okuninga iinima ya yooloka ya vule okumona mo iimaliwa. Opu na mboka haya kwata oohi taa longitha oonete yo taye ke dhi landitha ya vule okumona mo iisimpo mbyoka haya longitha okulanda oompumbwe dhawo.

Aantu ya yooloka nelalakano lyoku ninga iimaliwa ohaya vulu oku kwata oohi ya kalandithe nenge haya li naakwanegumbo yawo. Ohaya longitha oonete yo yamwe ohaya longitha omikalo dhimwe.

Mongashingeyi aantu oyendji ohaya toto oongeshefa dha yooloka, opo ya vule okumona iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo. Ohaya vulu okufaalama oohi ndhoka haya pe iikulya sigo e tadhi koko yo e taya vulu oku dhi landitha ya mone mo iisimpo.

Mongashingeyi opena omashina gayooloka ngoka gandulukwapo opo gakwathele aanafalama. Opena omambakumbaku ngoka haga vulu okulonga iilonga yayooloka. Opena ngoka haga pulula momapya po opena ngoka haga tete omwiidhi.

Mongashingeyi opuna iinima ya yoloka mbyoka ya totwapo ngaashi uushina mboka hawu vulu oku longa mepya. Omuntu ino pumbwa we okuya mepya gweye mwene oho vulu oku kutha iimaliwa yoye etoka landa okashina haka takeku longele mepya lyoye.

Mongashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa, opo avule oku landa oompumbwe dhe, onkene aantu oye yapo nomikalo dha yooloka, dhoku ninga iimaliwa ngashi oku kwata oohi, dhoka omuntu ha kwata ye taka landitha.

Aantu ya yooloka ohaya vulu okuninga iinima ya yooloka opo ya vule okumona mo iiyemo. Opu na aantu mboka haya kunu iimeno mbyoka haya tekele sigo otayi koko. Ngele ya koko, ohayi tula ko iiyimati, yo e taya vulu okuka landitha iiyimati mbika.

Mongashi ngeyi opuna uushina wayoloka mboka hawuvulu oku kwathela aantu, opuna okashina hoka hakatete omwidhi , omwidhi nguno oha nguvuvu oku kakukutikwa go etangupewa iimuna una omvula yahulu.

Momuthigululwakalo goshiwambo omuna iikulya ya yooloka mbyoka hayi vulu oku liwa kaantu opo ya vule oku kala nuukolele. Opuna omboga ndjoka hayi muwa momapya gaantu. Opuna iimbombo mbyoka hayi vulu oku telekwa okuza muusila womahangu.

Aanafaalama yayooloka ohaya faalama iinima yayooloka, opuna mboka haya faalama oohi dhoka hayedhipe iikulya sigo etadhikoko sigo taya vulu okukedhi landitha yamonemo iimaliwa.

Mongaashingeyi okwa totwa omashina ogendji; ngoka haga vulu oku kwathela aanafaalama moku tekela, nenge oku kuna iimeno yawo. Omashina ngano oha ga vulu oku longa iilonga mbika yaanafaalama, yo manga taa longo iilonga yilwe.

Aanafalama oyendji ohaa tekula oohi. Oohi dhino ohaye dhipe iikulya sigo etadhi koko. Yo taya vulu okudhi landitha opo ya monemo iimaliwa nenge oku dhilya naakwanegumbo yawo.

Aanafalama ya yooloka ohaya vulu okufaalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka ye hole okuna mboka haya faalamaboondjuhwa dhoka hayedhi pe okulya nokunwa sigo tadhi koko yo taya vulu okudhi landitha.

Mongashingeyi aanafaalama oye shi iningila oshipu okutekela iimeno yawo. Ihaya pumbwa okututa omayele gomeya, opo ya vule oku yi tekela. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Aanafalama ya yooloka ohaya vulu okufaalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaa shoka e hole. Opu na mboka haya faalama oondjuhwa ndhoka haye dhi pe iikulya sigo e tadhi koko yo e taya vulu okumona mo onyama nenge okumona mo omayi.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opu na uushina owundji mboka wa ndulukwa po, hawu vulu oku kwathela aanafaalama. Opu na mboka hawu pulula momapya, po opu na mboka hawu kala tawu tete oomwiidhi.

Opu na aantu mboka haa kwata oohi nealakano lyoku mona mo iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku. Ohaa longitha oonane nenge omikalo dhimwe, opo ya vule oku kwata mo oohi ndhika momeya.

Aantu oyendji oya mo o kutya omwiidhi gwa mena nohagu monika nawa, noyeya po nomukalo gokweeta po omashina opo gu tetwe gu shonopekwe kaa ye gu kuthepo thiluthilu, ihe okukwatela po ngaa uushitwe wu kale wu li hwepo.

Aanafaalama yayooloka ohaya faalama iinima yayooloka. Opuna mboka haya faalama oondjuhwa dhoka hayedhipe okulya sigo etadhikoko, yo taya vulu okumonamo omayi ngoka taya ka landitha.

Opuna aanafaalama mboka haya kwata oohi nelelakano lyoku landitha. Ohaye ke dhi landitha mpoka ha pu kala puna aantu tayeya ya lande nenge ha ye dhi lipo naakwanegumbo yawo opo kaaya ka lande we iiyelelwa yimwe.

Mongashingeyi okuna uushina wayooloka mboka hawu vulu okukwathela aantu mboka haya kunu iimeno opo yavule okumonamo iimaliwa. Opuna mboka hawu vulu okutekela iimeno yaantu mbaka, iho pumbwa we okutekela iimeno kungoye mwene, totutu omeya nehemele nenge nendini, oho landa ashike okashina hoka, ko etaka tekele iimeno yo ye.

Mongashingeyi kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa onkene kehe gumwe oheya po nomikalo ngoka ha longitha opo amone iimaliwa ye yokulanda oompumbwe dhe, opuna aantu mboka haya faalama oohi hauedhi pe okulya eta dhi koko yo eta vulu okudhilanditha.

Aantu opo yavule okumona iisimpo mbyoka tayi vulu oku yakwathela monkalamwenyo dhawo dhakehe esiku , ohavulu oku kwata oohii dhoka havulu okulanditha nenge tavulu okulya naakwanegumbo yawo.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaa pumbwa oku tekela iimeno yawo oku longitha omayele, ohaa vulu oku longitha ominino dhomeya, ndhoka haa tsu oombululu mpoka hapu vulu oku pitila omeya oku tekela iimeno yawo.

Opuna aantu mboka haya faalama oondjuhwa nelalakano lyoku mona mo iisimpo ohayedhi pe iikulya nomeya etadhi koko yo taya vulu okumona mo omayi ngoka haya vulu okulanditha .

Opuna aantu mboka haafalama oohi ohaye dhipe okulya sigo eta dhi koko yo etavulu okudhi landitha ya monemo iiyemo nenge okudhi lya naakwanegumbo yawo.

Muuyuni wo nale, Aawambo okwa li ya simaneka nenge natango oya simaneka oku kala taa kunu iimeno yawo ngaashi iilya, e taa, e taye yi kaleke miigandhi moka haa kutha no, opo yaka teleke.

Aanafaalama ya yooloka ohaya faalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka ye hole. Opuna mboka haya faalama oohi ndhoka ha ya pe iikulya e ta dhi koko yo ya wape oku dhi landitha.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ohaya kwata oohi ndhoka haya ka landitha yo ya vule okuninga mo iimaliwa yawo.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaa pumbwa okuteka omeya nomayemele opo ya vule okuka tekela iimeno yawo. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haa tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya okutekela iimeno yawo.

Opuna aantu mboka ha ya faalama oondjuhwa. Oondjuhwa dhino ohaye dhi pe iikulya nomeya sigo ee tadhi koko, yo ee taa vulu okumona mo omayi nenge onyama ndjoka ha ya vulu okulanditha ya mone mo iimaliwa.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opwa totwa uushina wa yooloka mboka hawu vulu okukwathela aanafalama .Opuna uushina mboka hawu vulu okutekela iimeno po opuna uushina mboka hawu vulu okukuna iimeno.

Moomwedhi ngaashi momwedhi gwa December, ke hulilo lyomumvo, ohaku kala kuna omvula onene, ndjoka hayi vulu oku kala tayi tekele iimeno pevi, etayi kala ya ziza nawa. Omiti nadho ohadhi kala dhina omafo omanene lela ga ziza.

Moomwedhi dho kehulilo lyomvula ohaku kala kuna omvula onene ndjoka hayi vulu okumeneka iimeno yaantu, ano aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo pethimbo mpaka opo kaya hepeke omeya nenge iimaliwa yawo okutekela nokapomba hoka haya futu.

Muushitwe omuna iinima oyindji ngaashi oondundu dhoka hadhi vulu okukala dha ningwa momavi. Omavi ngoka haga pepwa kombepo e taga gongala, e taga ningi oondundu. Oondundu dhino ohadhi vulu okutalelwapo kaatalelipo taya zi kiilongo iikwawo, nenge kaantu mboka yeli moshilongo moka muna oondundu, e taya futu.

Momwedhi Desemba nenge pethimbo lyomuloka oha kukala kuna omvula onene ndjoka hayivulu okukala yudha omadhiya yo ohayi vulu okukala yaninga iimeno ayihe pomudhingoloko yikale yanzinza oshoka omvula ndjika ohayi tekele iimeno.

Mongashingeyi okwa ndulukwa omashina ga yooloka ngoka haga vulu okukwathela aanafaalama ngaashi eshina ndyoka hali vulu okupulula mepya, go omashina ngano ohaga kala ge na omalwaala ga yooloka. Opu na ngoka omatiligane.

Mongashingeyi opweya uushina wa yooloka ngaashi okashina hoka haka tekele iimeno. Omunafalaama iha pumbwa we okuya mofaalama aka tekele iimeno yemwene kehe esiku, oha landa ashike okashina hoka haka tekele iimeno kokene.

Mongashingeyi opweya omashina ga yooloka, ha ga vulu oku kwathela aanafaalama miilonga yawo, yo opo ya vule oku muna iiyimati yili hwepo, iiwanawa tayi vulu oku landithwa. Opena uushina mboka hawu vulu oku tekela iimeno. Omunafaalama oha longitha ashike okanima hoka ha thindi opo omeya ga ze mo, go taga tekele iimeno ye .

Mongaashingeyi aanafaalama iha ya pumbwa okulonga nuudhigu uuna ya hala oku tekela iimeno yawo. Oha ya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka ha ya tsu oombululu, mpoka ha pu vulu okupitila omeya, okutekela iimeno yawo.

Mongashingeyi kehe gumwe okwa pumbwa iimaliwa, yoku landa oompumbwe dhe dha kehe siku ngashi oothewa nenge iikulya, onkee aantu yamwe ohaya kwata oohi, dhoka haya ka landitha, ya vule oku mona mo iimaliwa yawo.

Mongaashingeyi okwa totwa omashina ga yooloka ngoka haga vulu oku kwathela aanafaalama ngaashi embakumbaku ndoka hali pulula mepya, opo omunafaalama eye a kune mo iinima ye, ye a mone mo iikunomwa ye yili nawa.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omuna iikulya oyindji mbyoka hayi vulu okuliwa opo aantu ya kale nuukolele. Yimwe yomiikulya mbino ondjuhwa. Ondjuhwa oha yi vulu okutelekwa momikalo dhayooloka, oha yi vulu oku telekwa momeya, yo ee ta yi tetelwa oonyanga nomatama.

Opuna aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyoku ninga oshimaliwa. Ohaya kwata oohi ndhika noonete nenge taya longitha omikalo dhimwe opo ya vule oku dhi landitha ya mone mo iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo nenge okudhi lya naakwanezimo yawo.

Aantu oyendji uuna omvula ya loko ohaya kala taya kunu iilya yawo nenge iiyamati yilwe opo ya vule oku ka teya pethimbo lyokuteya yo eta ya landitha opo ya vule oku mona mo iimaliwa ya ka lande oompumbwe dhawo.